This okpolo wey dey here na him oyibo dey call poison that rock. Poison that rock. Anywhere wey this okpolo dey all those big animals wey dey chop okpolo, they no dey chop this one. Like snake, like hawk, dey no dey chop this one. Why dey no dey chop this one be sey, him body get poison. If dey chop am, e go die. This okpolo good for our farm if hin dey for our farm Because this okpolo e dey chop insect ,e dey chop fly, e dey chop grasshopper e dey chop locust. All those insect dem wey be sey dem dey chop our corn leaves dem, our cassava leave dem, this okpolo e dey chop am. If this okpolo dey, if dem plenty for farm, e good. Where dem dey, you no need to go dey buy um those things wey oyibo don do, those chemicals dem dey mix with water we you go come go dey pour for farm because you want make e kill all those insect wey I don call before. If this okpolo dey there, him go chop all those insect them. You no need to carry money go dey buy all those chemicals and you even know sey those chemicals we you dey pour for farm self, e no even good for those our crops. E go make make de crop, make de corn, make de cassava make dem no too do well. But this okpolona na good thing wey im dey do be that. Dey chop all those things sef: e dey chop all those flies, all those grasshopper, all those locust dem na im dey chop. Any where any farm wey this okpolo dey, anywhere wey dem plenty well well na im be sey that place good to farm good to farm well well. Na im be say de soil, de sand sand good. E good. The wata e good, even if you plant anything for there, e go germinate, e go do well well. And na d good thing wey this okpolo dey show be that. E mean sey that place no dey smell because this okpolo dem no like de place wey dey smell, anywhere wey dem plenty, know sey de place no dey smell. Another thing we don dey happen now be sey that poison we dey for this okpolo body, some people wey dey go school now dey don dey one know wetin that poison be. Dey don see sey that poison e good, na medicine e be. If dem dey comot that poison from de body e get as dem go do am. For oyibo, wey be sey person go fit even chop am e go use am, if person no well e go chop am, e go heal am, e go swallow am e go heal de person self. Na de good thing wey this okpolo dey do be that. De okpolo good for our farm.

This place na farm we dey don heap. You see sey some people dey inside dey work. One dey for front there dey carry cutlass, e dey comot all de bush wey dey. Another one carry hoe, e dey heap for di farm. Na de first thing wey dey dey do be this before person go plant whether na corn, whether na cassava, whether na yam. Na de first thing wey you go first do be this. You go first see how de area be, you see sey bush e fresh well well; e dey green. De tree dem too fresh. De dey green, naim be sey the land good well well. If you plant anything for this kind land, na so im tree go dey fresh go dey green. You see de sand sand, see how de sand sand dey black, e dey black. E get small wata e dey hold wata for body. Na im be sey that sand, anything wey you plant for there, e sand too e good for any crop wey you plant, e go grow well well, e go make sense well well. Another thing wey I see for this sand be sey e sand dey turn am, if you see sey dey turn am, see as dey take keep am de de de bush wey dey on top de turn am put for ground, as dey do am like dat so, if you plant anything for de sand as e do am like dat dat bush wey dey turn am for ground go come become like fertilizer wey be sey if your seed, your cassava, de yam oh or dem corn oh if dey touch am as dey dey touch dey ground dey go remain dey grow well well grow big. E go come big de, wetin dey come bring come outside go come big well well. Na beta ground be this. De kind crop wey you for even plant for here: You fit plant cassava You fit plant corn You fit plant yam You fit plant tomatoes You fit plant okra You fit plant vegetable. This kind sand e go good well well for those kind of crops and e go fresh well well and dey go grow, dey go come out well well. Dey go come germinate come big well well.

This one na him dem dey call sweet potato, sweet potato. Oyibo pipu and pipu wey go school, big big school dem, dem dey call am ippomiapatatas. E get starch inside. Another thing wey dey for this sweet potato be sey e get wetin dem dey call beta caro ten e. Na oyibo dey call am dat one beta caro ten e. That beta caro ten e if you chop the sweet potato wey e enter our body our body go come change am to wetin dey dey call vitamin A. Vitamin A. Sweet potato this type e get vitamin A, e get vitamin C, e get vitamin E. Vitamin A if e dey our body, e go make make we dey see well well. E go make our eyes open our eye go dey see well well. E no go dey, all those, e no go dey go dey get blind. E go fit dey see well well. Another thing vitamin A dey do be sey e dey make all our body dey work well well. everything for our body go dey work well well and another thing wey vitamin A dey do be sey e dey make make our body dey shine, make we no dey carry sickness for body, e no dey allow us dey carry sickness for our body, allow sickness enter our body. Na for inside this sweet potato, na im you fit get that vitamin A. If person dey chop dem sweet potato well well that vitamin A e go dey enter our body e go make our body make we no dey sick, e go make our body dey strong kakaraka. This sweet potato dem get plenty way wey wey you fit take chop am, you fit cook am put am for inside hot wata boil am. Some people dem go put out am for fire, de go roast am. You fit still pound am like pounded yam come use egusi abi you go use okra abi you go use your vegetable come use bush meat chop am well well. E dey sweet well well. Some pipu self dey fry am chop. You see sweet potato, e no hard to grow am at all. e no hard. After you don do your small heap, e fit just cut d eh that rope e rope wey dey inside that that stem dey call am stem for oyibo but na rope e be wey comot for inside you go see potato um tuber, de root that's stem. You go cut am into like this my first finger, e fit use your first finger measure am. You go cut am small small small small like that plant am. Na so dey dey take plant am, e no hard to grow. Anyhow we you go grow am make sure sey that place so e no dey too hot because e no like wey dey too hot and e no dey too cold, make e just warm. And de sand sand again make de sand make e dey hold wata small small .make de sand good well well. Another thing be sey this sweet potato some people dey use am dey make money. Dem dey sell am because everybody like sweet potato, everybody for this world like am and de thing dey sweet well well.

This animal wey dey on top this flower na im dey dey call butterfly butterfly. Oyibo pipu and pipu wey go school dey call am one big name wey dey dey call lipidotera. This butterfly as e dey on top this flower so e dey do work. e de carry something wey dey dey call pollen. E go carry am from inside that flower wey e dey on top so put am for another flower, e go carry de one from that other flower put am for another flower. Na so e go dey carry am carry pollen up and down. From one flower e go put am for another flower. As e dey do am like that, e go make make this flower dem, make dey fit bring fruit come out wey good well well. We go big wey go mature. Dey go fit bring seed come out well well e go even make their flower dey shine make e dey fine well well. Na de work wey this butterfly dey do be that. No be for only flower this butterfly dey do this thing, e dey do am for corn too and guinea corn. If e no do all this work like this, some of this um flower, dem go die. De one um wey go even fruit wey go even bring seed, e go just bring am small small small, e no go big, e no go plenty. Another thing be sey this butterfly if dem plenty anywhere wey dem dey, wey you see sey dem plenty na Im be sey flower plenty for that other place. Na Im be sey for that place, flower plenty well well. And dey never use chemicals well well for that place because as you see dem so, anywhere wey dey don use chemical, dey no dey like to dey dey. Anywhere wey you see dem plenty, na him be sey, e place good, de place fine that is why you go see sey de place go de smell nice. Another thing again be sey as dem plenty like that any farmer wey see that kind place, e mean sey if Im plant things for there, e go grow well. E go do well. If e plant corn, if e plant guinea corn, plant cassava all those plant go do well well for those places. Another thing be sey this butterfly when e small, when im never get feather, some animals dey use am dey do food: dey dey chop dem. Some big animals like your bird like bird dey dey chop dem like even um lizard dey dey chop this butterfly. Na de food wey dey chop be that. So I'm too na food to dem. Dey go dey enjoy am. This butterfly na good thing e be; e no dey bite na only work wey e dey do be sey e dey make sure sey dey plant e grow well e bring him food well e bring Im seed well well.

This insect wey dey here na him oyibo dey call, malarias. Malarias. Some of dem dey call am lister Beatle. Lister Beatle. This insect e no good for farm at all at all e no good for farm. If you see dem for farm wetin dem dey do be sey dey go just dey for on top any flower dem go just dey chop all de flower, dem go chop de flower finish. De go even chop de stem wey dey bring de flower, wey hold de flower stand. Dey go even chop am Join. Sometimes self dem dey even dey chop de small small leaf wey just dey come out from any crop from any plant dem. Dey go just dey chop am. Dey go chop am finish; d small small leave, de new ones wey just dey come out. This insect no good e no good. Another thing wey e dey do be sey as e chop dat flower so, e no go allow make that plant make e bring fruit wey good well well. De fruit no go big. Some no go even bring fruit self. Some go just die. Why dey go die be sey as e dey chop all those flower other insect like butterfly like bee suppose to come use that flower wey suppose to come carry one thing wey dey dey oyibo dey call pollen suppose to carry am, carry from one flower put am for another flower, carry from another flower put am for another flower dey no go come because dey no go even see any flower to to come do that work for. Na so this insect, na very bad insect. One bad thing about this insect be sey if dem dey come, dem dey come plenty. E fit see dem plenty on top one plant. E go plenty dey go dey chop am dey go chop until de finish de plant finish, dem finish all de flower, de new new leaves for dey until dey finish am and dey no dey take time now now now now dey go don chop wetin dey wan chop comot for there. As dem chop am, now that plant, e no go do well. This insect when dey small de thing wey dey dey chop nagrasshopper egg, dem go dey chop grasshopper egg. Na de only good thing wey dem dey go be that because you know sey grasshopper too no good. If dem dey for ontop any leave dey go finish de leave dey go finish plant leaf. Grasshopper too no good. This insect, this malarias, dem dey chop grasshopper egg when dem small but if you look am go front go back, you go see sey the bad side na him bad pass dey good side. De bad thing we dem dey do, na him plenty pass de good thing we dem dey do. So this malarias e no good at all so if you see am for farm na to dey pursue dem comot for farm.

This insect wey dey this flower na im dem dey call butterfly. See and dem plenty dey reach five for there. You see am dey place be. De place dey green, de place de fresh. De flower dey fresh na him make make those butterfly fit come there. As that place dey green so, de place go good to farm well well. Because de ground fresh, de sand good e get wata. At least your crop go fresh well. The work wey those butterfly dem dey do be sey dem dey carry something wey dem dey call pollen go carry am from one flower to put am for another flower. Dem go carry am from another flower put for another flower. Na so dem go dey share am up and down for those flower. As dem dey do that work you go see sey that plant e go fit bring fruit come out fruit go big, e go fine. E go see sey de vegetables, if na for vegetables e go fine dem go big, dey go fresh. The seed dem, dey go come out well dey go big, e go strong. Na de work wey this butterfly dem don do be that. Another thing be sey anyway wey you see this butterfly dem, na him be sey that place e make sense. If you plant anything from there, you go see sey e go grow well, e go mature well. E go bring beta beta fruit and flower. If de butterfly dem no do this work, all those plant wey dey there, dey no go fit bring flower wey go fine like this. Dey no go fit bring fruit wey go make sense. Some go even die. Dey no go fit bring seed wey go strong, their seed go just dey wata wata and de work of these butterflies make everything dey go well for that particular plant. And nathis butterfly dem, dey no dey bite so anytime wey we see dem for farm e good make we just leave dem make dem do their work cos na help weydey even dey help us. De small one when de butterfly de small small one dem wey never get feather other animal dey chop dem e go fit see sey some of some birds go chop dem some lizard go chop de time wey dem never get feather even de ones wey don get feather lizards dey chop, birds dey chop dem. Na good e be to dem too. So this butterfly na very good thing for us, make we no dey pursue dem, dem dey help us manage our plant, dem dey help our plants make our plant de grow well well dey bring fruit big big fruit and beta beta fruit well well.

Dis thing wey dey for dis tray, nayin dey dey call radio. Oyibo people dey call am radio. Dis radio nayin farmer go dey use dey hear wetin dey happen for other places and even for their place. Pesin go dey tell dem, wetin and wetin dey go on for everywhere. Na for dis radio dey go take dey hear am. Another thing wey dey go hear from dis radio be say, the weather how weather go be dat day. Whether, rain go fall well well, whether sun go shine well well. Everyday, na through, from dis radio dey go take dey hear those ones.another thing be say, dis radio nayin dey go take hear say, the amount wey dey dey sell, um Those crops whether na, corn oh! Whether na cassava, whether na yam, whether the amount don go up abi the amount don come down. Na still dis radio dey go take tell all the farmers abi all the pipu wey wan hear dat kind of thing. Another thing wey, wey dey fit tell pesin for dis radio be say, if any um Sickness don enter town. Don enter um Don dey for town. Dey go use dis radio tell everybody. Make everybody stay kampe. Make dey, make dem dey do wetin dem suppose to do. Make the sickness no enter their body. Make the sickness no go enter other people body. And if the sickness don enter their body, wetin dey fit do, make the sickness comot from their body. Na, from dis radio nayin dey go take hear all those kin of thing. Another thing wey dey fit do, government fit come today to tell farmers say, um the amount wey dey dey sell fertilizer abi chemical e don go up abi e don come down. Abi dey wan dey give farmers fertilizers free. Abi dey wan give dem make dem pay chikin moni. Na for dis radio, dey go take tell farmers. Another thing again be say, dis radio, farmer wey don sabi farm well well. Or wey sabi um Another way wey dey take farm, better way wey dey dey take farm. E fit come dis radio, e go con tell all other farmers, e go tell every, all of dem. Tell dem say, see how dey de farm. Open their eye to the thing. To the new way wey dey dey farm. Na another good thing wey dis radio dey help dey do be dat. Another thing be say dis radio, e dey help farmer um make dem no dey taya for farm. Dem dey work, wey dey dey hear the radio. Hear the music for the radio. E go make dem make their body, make dem no too taya. Make e no be like say na only dem dey farm. As dey dey hear the music, their body go dey work well well. Dey go fit dey work well well, dey no go quick taya. Another thing wey dis radio dey do be say, if farmer on am for farm, wey the thing dey work for farm, all those bird, wey be say dey dey come chop corn, dem go dey run. Dey no go stay because dey know say pesin dey farm. Dey go run comot. Na the good thing wey dis radio dey do. Na very good thing e be for farmers.

For inside dis foto i dey see green con ten a. Dis green con ten a wetin dey inside the green kon ten a na wetin oyibo dey call oiler fertilizer. Oiler fertilizer na wetin be sey if you put am for um inside dos our plant, like all dos our crop like all dos our corn and the rest like e go make am make e grow well well, if e quick grow and e go make am make e bring beta beta frut, make e bring fat fat fruit. Anoda kon ten a na dat blue kon ten a wey I dey see dia so na in de dey call nafsaks spreya, nafsaks spreya.dis blue kon ten a after you don measure, you don use um cup, because de go tell you how many you go kari from dis green kon ten a pour inside dat blue kon ten a, dem rite am for the body of the green kon ten a abi for the pepa wey follow am come.if you open am you go see how many cup you go put if na one de go tell you, if na two de go tell you, go por am inside dat blue kon ten a wen e don por am, you go come fetch water, see dat man wey dey dia im dey kari rubber fetch water for riva, you go fetch water from the riva, come pour am inside the blue kon ten a come mix am well well before you go come dey put am for the leaf of the crop, weda na corn, weda na cassava, weda na yam, you go come put am for the leaf. Dat blue kon ten a get one handle and dat handle you go take dey spray am like water, e come out like as if na rain con dey pour for the leaf of the crop wey you wan put am, wey you wan make e grow. d eh The tin wey dey inside dis green kon ten a wey I talk dat time, wey dey call am oiler fertilizer wetin e dey do for all dos our crop, all dos our plant body be sey: Number one: e go make, make if the plant get problem, if e dey sick u go no how you go take no sey plant no well e go see say the leaf change color, the color no go be green, e go ton to yellow. If e don change color like dis na in be sey the plant don dey sick, na dat time you go come spray am wen you don mis am for the blue kon ten a come spray am for the leaf. Anoda tin wey dat fertilizer wey dey inside dis green container dey do be sey, e get some food wey plant dey chop oyibo call am nutrient, dos nutrient some plant no dey get am, some no get am so um dis fertilizer wey dey inside dis green kon ten a if you spray am for dos plant dos plant go get dos tins wey de dey call nutrient and dos fruit, de get the one de dey call iron. De get the de dey call potassium, de get the one de dey call nitrogen, dis ones na oyibo grama but na the fruit wey plant dey chop and na for inside the oiler, fertilizer e dey inside. Anoda tin wey the tin dey do be sey, the area wey the plant dey e fit be like sey mey be the place dey hot well well abi e dey dry well well by the time you dey kari dis oiler fertilizer pour am for the plant e go make the plant make e no too feel the heat make e no fit the dry area, make e no too affect am e go make the plan strong well well, e go make am make any sickness wey dey around make e no dey affect the plant, na the tin wey dis oiler fertilizer dey do for plant body be dat, na one beta tin e be na good tin e be.

Dis tin wey dis pesin kari for head na yam big big yam na e kari for inside head pan. Dat thing wey Dat plate wey e kari for head de dey call am pan, na in e carry put the yam inside dey go house or mey be e dey go maket, dat head pan na in de dey use kari all dis kind yam, corn wey pesin don comot from ground or wey pesin don harvest wey don grow wey don mature, na in dem dey use kari am go house abi kari am go market. Wetin make dis yam big big like dis be sey, this man before e fit get dis kind big big yam e go the farm go clear the ground well well, clear am comot all the bush wey dey dia, as e don comot the bush, e con heap the place as e don heap the place as he don heap the place e con kari the dos yam head, the yam head dem na in im kari con plant am put am for ground, put am for dia for ground mey d tin dey germinate as the tin dey germinate, con dey grow wey e con dey comot from the head, from the heapp one green um rope dey comot from the hip de the yam de geminate e dey grow and dat rope go come dey long dey long dey go. If the man leave am liked dat the rope go come dey for ground and if e dey for ground, all di dem insect all dis ant dem go dey chop the leaf of the yam before you no sef the yam fit die. Wetin The tin wey you go do make the yam no die be sey, de go come kari stick dem go come put am for the side of the yam, con kari dat rope con tie for the stick so dat the rope no go dey for ground as you do all dis tin, any time wey you go dia wey you see bush, you go uproot am you go clear the bush, some fit even kari chemical go buy chemical oyinbo chemical wey de dey use to kill um bush, eh go go buy am kill dem. Wen the yam don grow, grow well well, wen e don reach stage, the um time wey be sey you go see the sey the leaf dey fall small small na in be sey, the yam don mature.e don reach to comot from ground, uproot from ground. E go come go uproot am from ground, come kari am eida you go kari am go house or go use am do pounded yam or go roast am chop or go cook am chop and if you kari am go maket, go sell, sell am make you get moni from the [um} yam, na big yam na big big yam, if you wan get big-big yam for your fam, you o do all dis tin wey I tell you and na in dis man kari dey go house dey go market

Dis one wey dey for dis foto na in oyibo dey call spring onions, spring onions, some of dem dey call am scallions. Dis spring onions, you see as the pesin take put um am for line you see as e take plant am, you see sey e get space, you see sey e no just put all of dem for one place, you see e skata dem so dat mey air dey fit enter dem, mey de fit dey blow dem well well, mey de fit dey grow well, dat is why im skata dem like dis. Dis spring onions na wen rain dey fall, the time wey rain dey fall well well, na in de dey plant am. If you wan plant am, like for Nigeria you fit plant am march to October, na in you fit plant am. If you want still plant am again bitwin November to February, you fit still plant am but you go dey wet am every time, you go dey por water every time. Dis um spring onions na for place wey be sey sun dey shine, sun dey shine, na in e good for because the tin dey like sun e good make you do am for where sun go dey beat am well well. The sand sand too make e good make e get all the food wey dis spring onions go need make e gro well. Dis spring onions an e seed na in de dey plant, dey plant am or som pipu de fit just cut, uproot, like dis one na dey go just uproot from here go plant am for anoda place. Durin dry season wey rain no dey fall again, e go good make you dey we am well well, if not e go die. Dis spring onions na bitwin eight to ten weeks na in e dey take before e mature, before you go fit cut am go dey use am for food. The tin wey de dey, the kind tin wey de dey use dis spring onions do, de dey put am for food so dat the food go smell nice, the food go smell sweet. Anoda tin wey de dey use am do be sey, dem dey put am for soup, dem dey put am for stew so dat mey the stew smell nice well well. The time wey dem dey harvest dis spring onions, na wen e still, make e no dey bring seed under am, make e no dey bring dat tin wey be like onions under am, and before you go start dey harvest am, dat time don late, you harvest am before e bring dat seed, onion seed dat tin wey be like union seed under am Anoda tin wey we fit enjoy for dis um spring onions be sey somtime dey fit cook am with oda leaf, oda vegetable dem, de fit use am do vejitable salad the tin go make the thing come out make e sweet well well, make e come out we-we, make the smell come out well well som pipul dey add am for fired rice, so na very gud plant e be for us.

Dis foto e dey show one man young man, the man wey dey dia you see as e dress, e see sey e wear hat, de dey call dat tin hat. We dey call am akata na hat na in e wear. As he kova dat hat for in head sun no go beat am. Anoda tin wey d man wear dat tin na rubber shoe de dey call am boot, rain boot as hin wear am like dat in leg e no go march anytin wey sharp dat tin wey be sey e go wound am either scorpion or anytin go wound am and if you see the man e even put ear pis for hin ear so e go dey enjoy music, e go dey enjoy the work wey hin dey do e no go even tire. D man dey you go see sey for hin hand dey hold one ruber like dat, he hold container, that container oyibo pipu dey call am watering can, de dey call am watering can. Dat can, dat rubber wey e hold so, e go use am go fetch water from river, or weda na from house e fit kari the water come. As e bring am come you go see sey dat area, dat farm, as the farm be, you see sey the sand sand de don dry, na dry season be dis. You see sey the man dey fetch water for the can, e con dey pour am for the heap dem, because the heap don dry and if as the heap dry like dat if you no pour water for the heap, all the tin wey you plant inside dat hip de go die, because of sun and heat dat is why you see sey e fech water for dat can, e go kari am por am por am, por am for each of the hip, por am for dis hip, por am for anoda hip, por am for anoda hip so dat make the plant germinate well, make dem grow well, make dem fit come out well wey be sey dem go still strong ,dem no go die for inside the ground. You see every where den you go see every where the grasses dom dey ton yellow because na dry season but with dis one on wey in dey do now, e go help am make e be sey even for dry season, you fit just do your fam dey go, the tin just be sey you go just dey wet am until you enta rainin season.

Dis foto e dey show farm wey be sey, the plant dem dey green, you see sey the plant wey dey for the farm dey green, you see sey anoda tin wey dey na in be sey some bush don dry for dia, you go see some bush wey don dry. Anoda wey I dey see here na corn, you see dos corn wey be sey dem no green again, de don torn yellow de don dry na the stand de don dry. Wetin dis foto dey try tell us be sey, if dis kind time, na dry season, na time be sey rain don stop to fall be sey every tin no be dream again, e suppose to don dry every tin. The farmer wey get dis fam you see sey e still make sure sey the plant dem still dey green, you see sey na vegetable e put for the farm, the tin dey green. Wetin make am dey green be sey im dey wet am, e get wetin oyibo dey call irrigation, dat irrigation e mean sey you go kari water from river or from house or from well, you go fetch the water come dey pour am for the plant dem for the crop wey you put for fam. For your corn, for your kasava, for your yam, anytin wey you sha plant for the fam, you go dey wet am, you go wet am in the mornin, wet am in the evenin na so you go dey do am. The time wey the dry season dey happen like for Nigeria na November to February, na in dis, dis time wey rain no dey fall na in dey happen, but dis time you go dey fech water from the riva dey wet the fam dey pour for the tin so dat de go fit germinate well well, dey go still germinate. This irrigation wey I call before if you dey do am if you dey wet dis fam, even for dry season, you fit still fam your corn you fit still fam your yam, you fit still fam your cassava because why? You go dey wet am. You go dey use dat irrigation wey I call now-now, you go kari one container wey I call waterin can na in you go de kari dey pour water for all the farm every time to make sure sey, all wetin you plant no dry, no die.

D tin wey Dey for dis photo, dat insect na bee, oyinbo Dey call am apeas beliferal honey bee, na bee eh b say e Dey do honey na him b dat, if u see as dat place Dey u go see say d place wan b like say e wey e con get some um green grass somehow like dat, u go see one tree small tree stick wey don rot ten, dat bee wey Dey there soo e get Wetin e Dey suck wey e Dey lick for dat um plant, dat tin if e like am like dat oyinbo Dey call am nectar, e leak am like dat e go carry am e go go form honey and una know Wetin honey Dey do, honey e good well well, honey e Dey make may something Dey sweet, u fit put am for zobo, if u put an for zobo or for kunu u go see say e sweet well well. D sugar wey Dey inside honey na from God no b d one wey b say dem use chemical do, dat one if u lick am if e enter your body e no go put sickness for your body dat one good for our body well well, u fit use d honey anoda thing wey u fit use honey for b say, u fit put am for on top bread, u fit use am chop bread in d morning, early in d morning and cake oh u fit use am chop cake, anoda tin wey honey Dey do b say, honey Dey commot cough, if persin get cough wey he lick cough, honey go commot d cough, e go clear d cough commot, anoda tin b say if persin get wound, e fit rub honey for d wound, d wound go quick dry, anida tin wey b say dem Dey use honey do b say dem Dey put honey even for cream wey we Dey take rub body, all those pomade wey we Dey use for our hair our body dem Dey put honey, so dis bee wey we Dey see now na hin Dey do dat honey wey good for awa body.

Wetin dey for dis photo, na flower. You see flower, on top dat flower, um insect kon dey dier, di insect name wey dey dier na butterfly. You see as dem plenty for dier. Oyinbo dey call dis butterfly lepidoptera. Dis butterfly, e get work wey e dey do as e dey dier so. As den dey dier, den no just dey dier, den dey wo, den dey work. Di work wey den dey do be sey, den dey carry some tin wey oyinbo dey call pollen, e dey for inside dose flowers dem. Den go carry am from one flower, den go carry am go anoda flower, den go carry from anoda flower, carry am go anoda flower. Na so den go dey carry am up and down for dose flower dem. As den dey do dat dose work like dat, di plant, e go make am make e dey bring fruit come out, e go make am make e dey bring seed come out. Beta beta fruit, big big one. Beta beta seed, strong strong seed. If dis butterfly no do all dose work, dis plant no go fit bring dose fruit come out. E no go fit bring any seed come out. Anoda tin wey we wey dis butterfly dey do be sey, anywhere wey dem plenty like dis, like as dem plenty for dis place now, naim be sey, anytin wey you plant for dat place e go grow well. You go see sey dat dose places go dey smell nice, e go dey smell good, nai e be sey dat place na beta place. Na beta land e bai be dat. Anoda tin be sey, if dis tins no do dis dier work, we no go fit dey see our fruits dem dey chop. We no go fit dey see our flowers, den no go dey do, den no go dey come out. Na di tin, na di work wey den dey do be dat. If dis butterfly, when den small, e get some animals wey be sey e dey chop dem, like bird dey catch dem dey chop, like lizard dey catch dem dey chop. Na dier own food be dat. But di good tin be sey, dis butterfly, den no dey bite person. Di work wey den dey do even plenty pass di work wey den nor even do. Den dey even help us. So, anytime wey we see butterfly like dis, make we no kill dem o, make we allow dem dey do dier work. Na di good tin we den dey do naim pass, e nor even dey do any bad tin. Den good for us, den dey help us so dat our fruit go begin dey grow well, dat our fruit dem go dey big well well.

Dis insect wey dey for dis foto na in oyibo dey call mylabris, oyibo de call am mylabris. Anoda name wey dem dey call na blister beetle. As dis insect dey dia so, na bad-bad tin e dey do for any plant. Na to just dey chop the flour, the leaf of any plant dem. Some sef if e don chop am like dat the plant go die, e no go fit produce anytin. Now wetin e dey do now be sey, e get wetin e dey remove, the tin wey dey remove na in oyibo de call pollen. Dat pollen na in dey make plant mey fit germinate we-we, make dem fit do we-we. If im don remove dos pollen, all dos bee and butterfly dem wey suppose go use dos pollen make the plan germinate. E no go de come dia because flower no go dey to bring dem come dia. So dis beetle wey we dey see now na very bad animal, na very bad insect. Any time wey you see dem plenty like dat dem dey come wey be sey dem go chop every tin and before you know dem don chop all the leaf, the fresh-fresh leaf wey just dey comot, the flower dem wey just dey dia, dem go chop all of dem at once. E no gud for us at all, e no gud for us. Anoda tin wey dem dey do be sey, wen dem small before dem even grow like dis, dem dey chop grasshopper egg, de dey chop grasshopper egg, you no sey grasshopper dem dey chop leaf of our plant dem. The good tin wey dis one dey do, the only good tin wey in dey do e dey chop the grasshopper egg but the bad tin wey e dey do na in pass the good tin wey in dey do. Because if in don go wey in don chop all the flower or the new-new leaf, all dos our crop dem wey be sey dem dem need mey our flower dem germinate before den go fit do well, if in chop all dis ones, dos crops no go dey do well like our corn, if e chop all dos flower dem dos our corn no go fit do, de no go mature, some go even die, anytime wey we see dis beetle, mey we dey poshu am for our fam, de no gud for our fam at all.

Dis crop wey dey for dis photo, naim den dey call sweet potato, sweet potato. And oyinbo pipu den dey call am hipomian patatas. The sweet potato get starch for body. Anoda tin wey dis sweet potato get, dis type of sweet potato get, na oyinbo dey call beta caro ten e. Dat beta caro ten e, if you chop sweet potato dis sweet potato, dat beta caro ten e go enter our our body, e go kon become wetin den dey call vitamin A, e go give us vitamin A, our body vitamin A, e go give our body vitamin A. Dis sweet potato, e get vitamin A, e get vitamin C, e get vitamin E, if you chop am and all dose vitamin A, C and vitamin E, den good for our body. Like vitamin A now, if e dey, if you if you chop sweet potato wey you get vitamin A, e go make us make we make make we dey see well well, e go clear your eye well well. All your body, go dey work well well. Every part of your body go dey work well well. E go make make everytin dey flow, water go dey flow, blood go dey flow, everytin go dey work well. E go make make you nor dey fall sick, you no go too dey sick like that, sick sick every time, um um. If you dey chop dis sweet potato, e go dey make make you no dey sick. Anoda tin be sey this sweet potato, e get many ways wey person fit chop am. Some pipu fit cook am, cook am like as you dey cook yam, cook am chop. Some dem go roast am, come put stew or put hot um red oil er groundnut oil red oil or even groundnut oil sef, e go chop use am chop am. Some go pound am like pounded yam, den go kon put egusi or ewedu or vegetable, use am chop am. Some pipu den go fry am, den go chop am. Any way wey you, any way wey you like. This sweet potato, e no hard to grow am, na to just cut the stem, that um, that one wey dey plant wey grow comot from this one, no be this, nor be this um root to this one o. e get one, one green, wey dey grow from inside, naim you go cut, e be like rope. You go cut am for finger size, naim you go cut am, plant am, put am for ground before e go grow and e dey grow for place wey be sey e nor too hot, e nor too cool, place wey be say e go just warm, and you fit still sell am, you go dey make money from inside. Na the good tin for dis for dis type of sweet potato be that.

We wan talk about how to ready our ground before we plant pineapple for Nigeria. We go also talk about the type of sand-sand wey good well-well for pineapple wey go make us get big-big pineapple make e grow well. The first tin wey you go wey we go first do na to see the place wey we wan plant the pineapple. Make sure sey the place na place wey be sey sun dey hit well-well—the place dey get sun of up to six or eight hours everyday— dat kain place, e good for pineapple. Another tin be sey the land, make e flat. Make e flat so dat water go fit dey flow well-well, flow well if rain dey fall. So, na flat land na good for pineapple. Another tin again be sey one you don see sey the land na place wey sun dey hit, an the land flat, you go con clear the land, you go comot all the bush. All the tree dem wey dey for inside the land, you go comot dem. Then, if na place wey be sey na big land, you go juz go buy dis de get chemical wey oyinbo don do wey be sey you fit use kill plenty bush at once an plenty tree. You go go buy dat chemical pour am for the land. All the tree go die. You go con leave am dos um dos um bush wey wey wey you don comot, you go leave am for the land so dat make dem rot ten. If dem rot ten, na another good tin for land be dat. E go make make the sand-sand make e get make e get the power, make e get the food wey the pineapple go go dey chop. The pineapple wey you go use, make sure sey the pineapple no be the one wey be sey e don get disease for body. Pineapple no dey like place wey be sey water too much. So, the ground wey you go use, make e no be place wey be sey e dey e dey hold water well well-well. Uhn uhn, e no like dat kain of place. If not, e go dey rot ten. E no go do. E no go do well. If na place wey be sey rain dey fall well-well, you fit heap the place wey oyinbo dey call am ridges. Do heap, con plant the pineapple for the heap so dat the root dem go fit get space. If you dey plant pineapple, make sure sey you you you you give am space, you give am gap. Give am gap make e be sey e no all of dem no dey together so dat breeze—fresh air—go fit dey enter dia body, de go con fit dey do well-well. Another tin wey we wey we wan talk on wey I say I will talk on be sey the type of sand-sand wey good for pineapple. Type of sand-sand wey good for pineapple na dat sand wey be sey dis children dey use dey mould. Dat one you go wey mix with the one wey de dey fit plant um all dis corn—dos black sand. So, if dis the sand wey mix with the two wey mix with the the the dat mould sand an the black sand wey mix together, na ein oyinbo dey call sandy-loamy. Na dat kain of sand na ein good well-well to grow your pineapple. Another sand wey good well-well na dat black one sey be set e black wey be sey na ein de dey use grow corn, grow cassava, grow yam, dat black sand, ein good well-well, ein good well-well. E go allow make the root of your pineapple make e go down. E go con make you get big-big pineapple

We wan talk about all the wahala dem wey no all our farmers for Nigeria make de use all des um phone and computer dem to dey do their farm work so dat de go dey do the farm as like de dey do for all dos obodo oyinbo dem. We wan talk about the wahala wey dem dey face. One of the wahala wey dem dey face be sey, no network. All des our farmers, many of dem dey for all des village dem and for all dos village dem network no dey and we know sey the network na im de go use. They fit dey tell other people for outside their farm, for outside the village dem sey, see as their farm dey be. Na network na im des computer and telephone dem, na im de dey use but e no dey for all dos village. Another wahala wey dey be sey, light no dey. Some self wey light wey dey, light no dey e n e no strong. E no dey too dey. I mean plenty of dem, de no get light. And you know sey all des our computer and um telephone, de need light. If light no dey, de no go fit work. All dos village wey our farmers dey, de no get light. Another wahala be sey, all des our farmers self plenty of dem, de no get telephone, plenty of dem no get computer. Another wahala be sey plenty of our farmers de be no go school. De no de no sabi de no de no go any school. Dat is why de no even, even if you show dem how to how de go take dey do the phone, de no go de no even sabi do use am. Even if you give dem the phone, de no sabi use am. Another wahala be sey, all dos telephones dem, de cost well well, de cost well well. And all des our farmer, some of dem many of dem de no get money like dat to buy all des telephone and and um all des computer dem. De no get the money. Another wahala be sey, some of all des our farmers, de no wan change. De wan still dey do as their fore fore fathers dey do their farm. If you go show dem sey dis one, If do am like dis, e better. If you do am like dis, e better. De go tell you sey no, na like dis my fore fathers de dey do am, e no wan change. Another one be sey, some of dem de np dey trust pipu. De dey fear sey ha! If i give all dis my um my name, all dis every everything about everything wey i, wey dey wey i get, my name oh, my age oh. If i give all dos things, where de dey mey dey use am for computer dem, i no trust dem. If you go meet dem de go tell you sey abeg, just leave me as i dey oh. Na all des ones na im be the wahala wey all our farmers dey face for Nigeria wey make dem mey dem no fit dey use all des um computer, all des phone and an network dem dey do their farm. Make their farm dey grow well well.

We wan talk about how wetin oyinbo dey call digital farming tools. Go fit dey make our farmers dem de fit dey havest big big better better crops. Make their crops, their corn, their yam, cassava dem, how dem go fit dey get long big big ones. Dat dus um digital farming tools, dem plenty. One of am na Oyinbo call am GIS. Dis GIS, before the farmer go even go start to plant, go the go the farm, e go first sit down, carry dat GIS. E go use am look the farm. Dat GIS go con tell am the kind sand wey dey dere. E go tell am the kind food wey dey for the farm, e go tell am the kind water wey dey dere. Dis one now go make mey the farmers go fit sit down, know wetin and wetin him go buy, how how much um fertilizer im go buy wey im go use, how much seed wey im go buy wey im go plant for dere, how much chemical wey im go buy. E fit e fit plan am like dat, e go allow am make e no just buy things down wey if e con finish, e go con just dey waste for ground. Another thing we the wey dis digital farming tools dey do be sey, e get the one wey be sey, e go make the farmer know how the weather be. How weather tomorrow, next tomorrow, next one month, next year, how the weather go be. If the farmer don know how the weather go be like dat, if e don show the farmer how the weather go be, the farmer go fit sit down. E go con plan when e go go plant, when e go go harvest, when e go need make e go dey pour water for the for all dos e crop dem. E go know dis one now e go make mey the farmer know everything about the farm even before e even start self. Another one thing wey dis um digital farming tools dey do be sey, e go make make the farmers fit even sit down. E go just sit down. De get wetin Oyinbo dey call remote sensing. Dat sensing, e go be like bird. E go dey see everything for e farm. E go see how e farm, how dos e crop dey do. The one wey get wey get sickness, the one wey be sey um disease don dey affect, you go know. You go just sit down for one place and even though the farm big well well, the thing go show am everything. Everything wey dey happen for e farm with all dos um crop dem. Another thing be sey the farmer fit sit down, e fit even snap dos dos im crop wey be sey de don get sickness. If e snap am, e go just send am. E go, the thing go, e go send am through wetin de dey call internet. Dat internet go con tell am wetin and wetin e need to do to to treat dat um dat crop wey be sey e dey sick, to comot the sickness for the body. Another thing be sey, dis digital farming tools dey get, e fit let e go tell the farmer how the market dey be. How food cost, how food no take cost? The time wey the farmer go need make e carry e e wetin e don havest go market, e go tell am where the place wey the market dey, the time wey you need to carry am go, wey e go fit sell, wey e go fit make better money, dis digital farming tools go tell am. Another one, another thing wey digital farming tool dey do be sey, e e get another one wey de dey call AI. Dat one now they call am AI. Oyinbo dey call am Artificial Intelligent. Dat one e go tell the e go e go use wetin don happen before before for the farm, wetin don happen for weather before before um. E go all e go use am, even help the farmer plan the time wey e go good make the farmer go plant e corn. The time wey e go de good make the farmer go dere dey harvest. You go just na the thing go even sit down, you go plan everything for the farmer. All wetin the farmer go need to to just dey do be sey, e go just dey follow wetin the thing tell am and the thing go work fine fine for am. E go tell am when e need to put fertilizer for the farm, when e need to to comot um all des grasses dem from the farm, the condition of farming e go tell am. Na true, na wetin that AI dey do be dat. So, all the digital farming tool, e good well well. E go make make if the farmer fit use am. E go make make e fit get big big harvest. Mey all dos e crop, e go fit harvest big big one wey strong well well.

We wan talk about wetin mobile app don do for our farmers wey be sey dem fit dey do their their things wey dey do for farm dey don dey do am e don better pass as dem dey do am before. We wan talk wetin mobile app, how mobile app don take help dem. One of de way better sey; mobile app make make our farmers know how to do there farm well well, e dey teach dem, e dey e dey show dem how those pipu for obodo oyibo dem dey do farming wey be sey dem dey do am well, mobile app e dey show am to dem. Another thing be sey mobile app e dey e dey tell dem how, e dey advice dem about their their um all those their animals dem all those their crop dem, e dey advice dem de kain crop wey dem go plant, how dem go plant am, how dey go take do am e dey tell dem all those things. Another one be sey mobile app e dey also tell our farmers how much dey dey sell dey suppose to sell their products dem: all those their corn, all those their cassava, all those their yam, all those their goat dem; how much dey suppose to sell am. And another thing wey e dey do be sey e go make make, e go e go connect de farmer wit person wey wan buy am, person wey be sey e dey look for dat kain thing wey de farmer get. De mobile app e go connect de farmer to dat person wey wan buy am so dat de farmer go fit sell am well, so dat e no go sell am too cost for de person, so na another thing wey dey help our farmers be dat. Another thing wey dey help our farmers be sey e dey tell dem how weather go be: whether rain go fall well well dis year, whether rain no go fall well well dis year, whether sun go shine well well tomorrow. E go make de farmer make de farmer fit plan. Another thing wey e dey do be sey e dey also e get another thing wey be sey mobile app get wey be sey de farmer go fit um write all wetin him don spend for dat farm for dat year or wetin e don use, de money wey e use buy all those um seed, money wey e use buy fertilizer, money wey e take do chemical, wey e take weed; all de thing wey he don spend he fit write am for inside de mobile app. Another thing again wey mobile app dey do be sey e dey make make de farmer, e fit e make make de farmer fit plan in time. De farmer fit say “ok wit dis so so time na im go plant”. E go write for de mobile app, e go write am sey na so so time im go put fertilizer. So de mobile app wen de time don reach, e go remind de farmer, e go remember im go remind de farmer make de farmer remember “sir, e don reach make you plant oo, e don reach make you harvest oo, e don reach make you add fertilizer”. So na dat thing wey same mobile app dey do. Den de last thing wey I wan talk wey mobile app dey do be sey e dey make farmer make dem fit do meeting even if dey no dey for de same place, dey fit dey see their self dem go do meeting. So dat one now, de farmer wey go dey here, wey go dey one place no need to dey travel go far to go see another farmer dey go go do meeting wit other farmer for other places. E fit stay where dem where everybody dey, dey go use mobile app dem go do their meetings, dem go see their self. Dat one now e no go make make e waste money, e no go make am make de farmer waste time. Na dis all dis thing wey I don talk now na im mobile app don take help our farmers na wey be sey our farmer fit dey do there things well better pass as dey dey do am before.

We wan talk about those digital farming tools wey farmers wey get small small farm for Nigeria fit dey use for their farm. E get one wey dey call Agriapp Agriapp, dat Agriapp na to tell farmer about how de sand sand whether de sand sand good abii e no good. Another one na im dem dey call Rice advice. Dat rice advice na to teach pipu how to dey farm rice, pipu wey no sabi farm rice and pipu wey sabi farm am sef, e go teach dem how to do am well. E get another one wey dem dey call weed manager. Dat weed manager na to tell farmers how to um comot um bush wey dey their farm, how dey go take dey do there farm make e no dey get bush. Another one na true trade. Dat true trade dat one na to um connect de farmers to those pipu wey dey wey one buy im im crops, pipu wey dey look for corn or all those or yam or cow or all those things, dis two trader im go bring dem make dem come meet, make dem come buy and sell. Another one na im dem dey call ICow. Dat ICow na for pipu wey dey rear cow, pipu wey dey get cow na im dey na im dem dey use. Dey go use am dey see how de cow dey do, how e take dey grow whether de cow don get breast for, don get milk for breast don get water for breast na um through dat ICow dey go take to take know. Another one na im dey call Plantis. Dat Plantis go make make farmer fit know those im crops dem wey be sey e get sickness for body. E get another one dem dey call farmers owlet. Dat farmer owlet na to make make de farmer fit save money for next year next year wey e go use do farm next year. E get another one wey dem dey call Farmible. Dat Farmible e go make make de farmer fit dey write all wetin im dey do for farm, all de thing wey e do for farm dis year, de farmer fit write am for there. E get another one wey dem dey call USSD. Dat one na for place wey be sey dem no get wetin dem dey call internet wey you go fit dey dey dey browse dey see wetin dey happen for all those obodo oyibo dem. So dis one im go dey send you message for your small phone about um how de weather be, wen rain go fall, wen rain no go fall. E get another one wey dem dey call Interactive Voice Response (IVR). Dat IVR e go dey tell farmer all wetin dey need, everything wey dey need about on how to farm, how to do dis thing for farm, how to do dat one for farm, make their farm better well well and e go dey tell dem for different different language or all those their local local different language. Den dey get another one wey dem dey call Drone. Dat drone e be like one small aeroplane, e go dat one de farmers go use am make e dey see all how de farm be. If de farm big well well de thing go dey fly for air like aeroplane, de farmer go hold one small thing wey be like television, e go dey see de all those im crop all those im corn abii all those im yam wey be sey maybe e get sickness for body, e go come na dat one im go take know de see all of dem. Den dey last one wey I wan talk about na de one wey dem dey call Hello-Tractor. Dat hello-tractor na to make farmers make dem fit meet pipu wey get tractor wey dem go fit borrow use do their farm. E go connect pipu wey, de farmer and de pipu wey get tractor, e go connect dem together make de farmer fit collect their tractor work on farm den return am again give dem.

We wan talk about how government and pipu wey get company, dem dey call dem private sector, how dem go take collabo make dis digital farming tools dem, make dey fit dey work well well for all those our farm village for Nigeria. One of de way be sey government fit um bring light come all those village. As dem dey bring light, all those companies dem those private sector dem, dem go fit bring network come village, those villages. Another way again wey dey fit collabo be sey government fit use money do program wey be sey dey go dey teach um dey go fit plan programs, dey go fit dey teach our farmers how to dey use all dis handset. How dey go fit dey use dis digital literacy, how dey go fit dey use those digital farming tools dem. As dem dey, as dem dey plan dat one wit money, those private companies dem, dem fit come con do de training. Dem fit come con even teach pipu. Dey go even teach pipu, dey no go collect money. Some, some wey dem dey call NGOs dem, dem dey do am, dey no go collect money. Dem go do am for free. Another thing again be sey government on their own fit give our farmers money or dey fit give our farmers loan wey be sey e no too cost, make dem take buy phone. As dem dey give farmers money make dem take buy phone, all those our private sector dem, dem go bring phone wey be sey e no cost come all those our villages come give all those our farmers make dem buy. Another way dey fit collabo be sey government and all those sector too, dey fit go um get all those um all those market, all those things wey dey happen for market, dey go come dey tell all our farmers for village. Dey fit even dey tell dem about um how de weather be, how whether rain go fall well well dis year, whether rain no go fall well well dis year, whether sun go shine well well, wen rain go fall; dey go come dey tell our farmers, dey go even dey tell dem for our local language sef, dey go dey tell tell dem. Another, another way wey government and private sector fit do, fit collabo be sey dey fit go dey teach all those our farmers, dey go go dey teach dem how to dey, how dey go fit dey use dis our digital farming tools. Dey go dey teach dem, dey no go collect money.